Loori n gbiri moɣali Loori so ŋun gbiri moɣali maa kala nyɛla zaɣ dozim ka o mali nuwa ka toori niŋdi binni ka niraba ʒɛya ka kom maa nyɛ dozim ka so bɛ o ni n duɣura ka shab bɛ bini maa ni n ʒira tam chɛni ti kpaari baɣara ka bi sa binyahari

bɛ ʒɛla do puuni ɛ ʒɛla konkoba ka shɛbi yɛ liga piɛla ka shɛbi yɛ liga sabila ka shɛbi yɛ liga ʒiɛhi ka shɛbi mi ʒɛn ʒɛ be konkon be ʒɛn ʒɛ salosalo ka

Doo n ʒiya ka bi yɛn chɛ o zuɣu ka ŋun chɛri maa zaŋ bini ni o chɛo ka o zaŋ bin piɛlli pilo ka vihiro ka ŋun chɛri maa kpa ninkpara ka pili zipiligu ka ga woichi ka yɛ neen piɛla

Paɣa n do shitoɣu ni n kohari niɛma chinchina chinchina maa di galisiya zaɣ piɛlli biɛni zaɣ sabinli biɛni zaɣ ʒiɛ biɛni ka chɛ din gabigabi niɛma maa galisiya ka o doya ka la

Paɣa n ʒiya n kohari niɛma o kohari din saɣari zuɣu ka kohari din paɣari niɛma ka zaŋ miya n gbaali ka ʒi ka pili zipiligu ka yɛ liiga ka zaŋ tuzuɣu niŋ ka gbubi shɛli o nuuni

Paɣa n ʒiya n chimdi waagashe ka piɛɣu ʒɛya ka tahali ʒɛya ka dirigu ʒɛya ka waagashe maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o zaŋli tam bin piɛlli zuɣu ka yɛ niɛma niɛma maa di gabila zaɣ piɛlli ni zaɣ dozim